bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Timtimol FM capanɗe jeenayyi e goho toɓɓere jeanyyi yewtere moon ɓamtare ndeema ɓennore jamma aste waktu nogas ha waktu nogas fawdu hojomaji capanɗe e joyyi artire subaka talata waktu sappo e gohoɓijo ha waktu sappo e gohoɓijo fawa hojomaji capanɗe nayyi e joyyi yewtere men hande ɓamtare ndeema ko hande woni yewtere nde ganduɗa ko sappo e tataɓire manam jofnirde série 4 nden noon série 4 en jewtino ko fewti ko foddeji rewɓe tawa kadi koko fewti e bilan série <hesitation> ɓennuɗo o tawa bisminoɗen ko ɓen ɓe ganduɗa ko bandiraɓe meɗen RRI e haalirede Timtimol FM en jewti to banggue dewle sukaɓe walla dewle wawnere en jewti to banggue dowlin <hesitation> dowlingol gollal debbo walla sembinde gollal debbo en jewti pootal yimɓe to banggue jangde ha tengti e rewɓe e worɓe en jewti caɗele kebgol safaro rewɓe <hesitation> kono kadi <hesitation> en jewti <hesitation> <music> caɗele kebggol safaro rewɓe timmuka kono kadi en jewti goɗɗodirgol jibinirgol manam espacement des naissances en jewti peeje baɗeteɗe ha bawen dañde safaro rewɓe e sukaɓe moƴƴa timmuka caggal ɗum en jewti mbawgol <hesitation> wattorde goƴaji rewɓeɓe e cuuɗi peccirɗi en jewti darde rewɓe e politique nokku o kono kadi en jewti kebgol kayitaji juddu woni état civil <hesitation> en jewti to banggue basgol wattorde goƴaji rewɓeɓe e cuuɗi peccirɗi kono noon kadi jewtidɗen ballal rewɓeɓe e <hesitation> ballal rewɓeɓe e gurdam politique nokku o kono noonne kadi jewtuɗen <hesitation> joɗoygol rewɓeɓe e nokkuji peccirɗi manam sarɗiji pootal nden noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde remoɓe awoɓe e aynaɓe hande yewtere men ɓamtre ndeema inchallah bandiraɓe ma gudditane ɓoggol ngol e 33 966 11 99 tawa kadi bandiraɓe monikala adda hen yiyande mum kono ma en gaduu aussi namde ɗe ganduɗa pewtuɗi e série 4 no hannirta ni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

musidɓe tedduɓe ɗo e haalirde nde ko musidɗo moon banimon debbo ɓinguel yummon Coumba Hamady Ba to karralagal ko gorko mo Ganna on woni Oumar Sall nden noon musidɓe tedduɓe yewtere men ɓamtare ndeema hande ko uddugol manam jof( jofirde série 4tawa en jewtino jewte sappo e ɗiɗi ɗe ganduɗa ko bandiraɓe mpnikala heeɓi hen famamuya kono kadi holko heeɓi hen to banggue nafoore nden noon hande yewtere men jofnirde série 4 <hesitation> namde gonɗe sondage ɗe koni sifori ɓe mbi ko holno foti jewte keɗiɗa so tawi kaɗiɗa ko jewte <hesitation> so tawi keɗiɗa ko jewteɗe foof ñoƴƴu goho so tawi kaɗiɗa ko jewte ɗiɗi ha jewte joyyi ñoƴƴu ɗiɗi so tawi keɗiɗa ko ɓuuri jewte joyyi ñoƴƴu tati caggal ɗum hol nafoore jewteɗe dokkuma nden noon ɗala sawtoma fodde hojom caggal ɗum hoto jejjid indema e yettode ma nden noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Timtimol FM hande jofnirde série 4 namdi ɗen bandiraɓe caggal nde en kettima fodde jewte sappo e ɗiɗi jewte ɗe ganduɗa jewtata koko fewti e foddeji rewɓe konokadi yewti dewle <hesitation> yewti to banggue dewle sukaɓe walla dewle wawnere kono kadi yewti to banggue dowlingol gollal debbo walla sembinde gollal debbo kono kadi jewteɗe en jetwi hen to banggue pootal yimɓe to bnaggue jangde ha tengti e rewɓe e worɓe kono kadi caɗele kebgol safara rewɓe Timmuka caggal ɗum goɗɗinirgol jibinirgol woni espacement des naissances walla mbiyen planie caggal ɗum peeje baɗateɗe ha mbawen dañde safaro rewɓe e sukaɓe moƴƴa timmuka basgol wattorde goƴaji rewɓe e cuuɗi peccirɗi ɗi kono kadi darde rewɓeɓe e politique nokku o caggal ɗum en jewti kebgol kayitaji juddu manam woni état civil en jewti basgol wattorde goƴaji rewɓeɓe e cuuɗi peccirɗi ko o kadi ballal rewɓeɓe e gurdam politique nukku o en jewti joɗoyogol rewɓeɓe to nokkuji peccirɗi gueɗe woni sarɗiji pootal nden noon cggal nde en kettima ɗeɗo jewte foof <hesitation> hol hen monikala <hesitation> hol nafoore nde yii e jewteɗe kono kadi hol famamuya mo dañi e jewteɗe nden noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande jufirde série ko mijoji bandiraɓe hettiyankoɓe mijoji maɓɓe noon koto banggue sondage o kono kadi eto banggue tonggode 33 966 11 99 en bismima bandiraɓe foof nde mbawata jokkodirde e men caggal nde ko hande woni jofnirde série 4 kono caggal nde e kala yrxtere bandirɓe ne jkettio hande so wiyama holno jiiruɗon jewte ɓennuɗe série 3kono kadi holni naforre dañɗon e jewteɗe caggal ɗum holno foti jewte kettiɗon beele ko jewte ɗe foof kettiɗon walla ko jewte ɗiɗi ha jpyyi walla ɓuuri jewte jooyi nden noon banfditbe musiɓe tedduɓe aɓoggkol ngol udditama e 33 966 11 99 hande jofnirde série 3ko mijoji moon cabba kono kadi ko gaƴaji moon holno jiiru ɗon jewte ɓennuɗe hol nafoje dañɗon e jewteɗe kono kadi mijoji moon e aussi to banggue série joofi e dow jaam kono eɗen jokki e yewtere men ɓamtare ndeema taw ko ballal Allah e baalal RRI radio rural international e jokkodiral MAC affaire mondial Canada e haalirde Timtimol FM nden noon en bismima bandiraɓe 33 966 11 99 ɗo e haalirde Timtimol FM capanɗe jeenayyi e goho toɓɓere jeenayyi

nden noon ko Timtimol FM kettoɗon capanɗe jeenayyi e goho toɓɓere jeenayyi yewtere men ɓamtare ndeema en beltanima bandiraɓe hettiyankoɓe kono noon ɓoggol ngol uddaki ko 33 966 11 99 caggal nde en kettima série 4 ko hande woni jofnirde série 4%e hol nafoje dañƴon e jewteɗe nden caggal nde en kettima jewteɗe monikala mijo mum e jewteɗe e aussi holko jewteɗe gandani mun to banggue nafoore kono kadi hol wasiya moɓe mbasiyto to banggue hande o RRI holko jiɗɗon yewte nden noon en mbismima bandiraɓe e 33 966 11 99 en bertani bandiraɓe lesso e yesso kono kadi eɗen ciftonora bandiraɓe tobɓe kewɗe jewtama fodde tobɓe sappo e ɗiɗi caggal nde eɗen gandi e guddidgol série ha laaɓa koko fewti e foddeji rewɓe <hesitation> kono kadi foddeji rewɓe so haalama alay saago peeje mbaɗeteɗe ha mbawen dañde safaro rewɓe timmuka <hesitation> e sukaɓe kono kadi battirgol manam <hesitation> basgol wattorde goƴaji rewɓeɓe e cuuɗi peccirɗi ɗum ɗon foof ha tengti aussi e loi parité en kaali hen saabu hande o <hesitation> to banggue ko fayi arde ko alay saago rewɓeɓe mbawa dañde hen foddeji mumen timmuɗi kono kadi mbawa dañde place uji mumen timmuɗi <hesitation> ɗen jewte foof en jewti kono kadi en jewti to banggue dewle sukaɓe walla dewle wawnere en jewti to banggue dowlingol gollal debbo <hesitation> foof ko andide en hande o debbo ene moƴƴi gorko ne moƴƴi kono kadi to banggue golle kamɓe ɗiɗo foof eɓe mbawi gollade ɓe gartira e nder nokkuji ɗi no hannirta ni en jewti to banggue pootal yimɓeɓe to banggue jangde ha tengti e rewɓe e worɓe kono kadi to banggue jangde towde en kettima yewtere nde haalama to banggue sukaɓe rewɓe janggoɓe e nokkuji goɗɗuɗi kono kadi mbiɗen caggal nde neɗɗo o kala to mbawɗa yaade jiɗɗa ko janggude gartira e nokku ma nden noon ɗum ɗo foof ko nafoore no hannirta ni caggal ɗum en kaali to banggue peeje battirgol ha mbawen dañde safaruji rewɓe e sukaɓe moƴƴa timmuka <hesitation> en bisminoma aussi mutuelle santé <hesitation> kalani en holno yimɓeɓe mbaɗata gam jeyede e mutuelle aji ɗi kono kadi hande o sa jeeyama e mutuelle :far aji ɗi holko laamu ngu joganima to banggue safara taw a yooɓata ɗum no hannirta ni <hesitation> ɗum ɗon foof ko andinde bandiraɓe hande o <hesitation> laamu ngu foof ene wemni gueɗe men to banggue cellal to banggue gonka e to banggue goɗɗum e goɗɗum nden noon musidɓe tedduɓe caggal ɗum en jewti to banggue darde rewɓeɓe e politique nokku o <hesitation> caggal ɗum en jewti to banggue kebgol kayitaji juddu manam woni état civil ɗum ɗonne en joddima ɗo e haralleɓe humpitiɓe to banggue état civil ɓe kalani en holno mbawɗen wadde ha mbawen dañde kayitaji juddu <hesitation> tawa kadi cukolel guel wasa henna ñawanede heeɓa kayitaji nde foti hebde nde no hannirta ni <hesitation> caggal ɗum en kaali to banggue basgol wattorde goƴaji rewɓeɓe e cuuɗi peccirɗi nden noon firti rewɓeɓe ene battora e gueɗe ɗe ganduɗa ko kala <hesitation> laamotoɗo alay saago rewɓe mbawa jeeyede hen kono noon caggal so laamama gasi nokkuji peccirɗi ɗi ko worɓeɓe tan gonata ɗon ɗum nene teskama hande o ko darde nde ganduɗa ene foti wattorede nokkuji peccirɗi ɗi tawa no worɓeɓe peccirta ni rewɓeɓe aussi ne peccira noon no hannirta ni <hesitation> caggal ɗum en kaali aussi ballal rewɓeɓe to banggue gurdam politique nokku o fofoof so woni ɓe jeyaka e peccirɗi ɓe mbawta wattude hen gurdam nokku o henna to banggue politique kono noon soɓe jeeyama e peccirɗe ɗe moɓe mbaw jeeyade e aussi gurdam politique nokku o ɓe mbawa artirde e nokku he no hannirta ni <hesitation> caggal ɗum jooɗoygol rewɓeɓe e to banggue nokkuji peccirɗi gueɗe surtout to banggue sarɗiji pootal nden sen mbi sarɗiji pootal firti ko pootal rewɓe e worɓe to banggue nokkuji <hesitation> peccirɗi gueɗe kono kadi tawa gueɗal rewɓe ngal e gueɗal worɓe ngal ene fonde ha fota monikala so ɓeeya dañi sappo ɓe daña sappo soɓe dañi joyyi ɓe daña joyyi <hesitation> nden noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗeɗo jewte en jewtino ɗum e série 4 Allah waɗi o hande woni jofirde série 4 nden noon eɗen bismi bandiraɓe e capanɗe tati e tati temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeegom ko noon namde gonɗe sondage ɗe ɓe mbi ko halno foti jewte kettiɗon sowoni ko jewteɗe foof kettiɗon ñoƴƴe goho sowoni o kettima jewte ɗiɗi ha joyyi ñoƴƴe ɗiɗi sowoni on kettima ko ɓuuri jewte <hesitation> joyyi ñoƴƴe tati caggal ɗum ɓe mbi hol nafoore <hesitation> hol nafooje jewteɗe dokkuma nden noon jabto namdal ngal fodde hojom oto yejjid indema e yettode ma nden noon joni joni o bandirɓe caggal nde en cifftiniriɓe toɓɓe jewtanoɗe nden noon moniklala mijo mum monikala yiyande mum e toɓɓe ɗe kadi hol nafooje jewteɗe gandani on sowoni jewteɗe gandani on nafooje oɗon mbawi haalde sowoni kadi holko ustani moon to banggue nafooje oɗo mbawi haalde par ce que sowoni <hesitation> yimɓeɓe ene jokkodiri e partenaire uji partenaire uji e kala saaha ne gandane jewte jewte ɗe ganduɗa ko gam mbawen dañde hen <hesitation> sowoni en dañi nafooje tinnoɗen mbawen yenna <hesitation> hollidde wiide minen de jewte sappo e ɗiɗi ɗeɗo foof ndeɗo yewtere nde ene waɗanimin gartam ndeɗo ne waɗanimin gartam ndeɗo ne waɗanimin gartam e aussi sa wi ndeɗo ene waɗanma gartam alay saago kaala gartam mo nde waɗanma ɗam sowoni ndeɗo yewtere ene waɗanma nafoore walla ndeɗo yewtere holko findinma lay saago kaalana yimɓeɓe yewtere nde holko findinma nden noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe en bismima bandiraɓe e 33 966 11 99 yewtere men ɓamtare ndeema tawa ko ballal Allah e balla RRI radio rural Canada e jokkodiral AMC affaire mondial Canada e haalirde Timtimol FM taw ko projet konggol rewɓe dande dow nden noon konngol rewɓe dande dow manam projet voix de femme en grande échelle ko ɗum saabobini e kala saaha worɓe kennaka hen caggal kono kadi rewɓeɓe ene jiiɗa nde mbwata kadi jeeyade e jewteɗe no hannirta ni nden noon musidɓe tedduɓe en mbismima bandiraɓe e 33 966 11 99

Timtimol FM capanɗe jeenayyi e goho toɓɓere jeenayyi haalirde remoɓe awoɓe e aynaɓe min beltanima bandiraɓe kono kadi e andindeɓe tan série 4 ko hande woni jofnirde mum <hesitation> baniraɓe foof ene bisma nden noon eɗen bismi bandirɓe e 33 966 11 99 caggal deɓe kettima yewtere men ɓamtare ndeema e toɓɓe jawtunoɗe nden ko baismadeɓe e wertandeɓe leeso e yesso mijoji mabɓe e yiyande mabɓe surtout e série 4 nafoore deɓe dañi hen kono kadi série 4 walla série ji garojiɗi holko jiɗɗon yewte hen no hannirta ni nden noon badiraɓe musidɓe tedduɓe en ciftani bandiraɓe tobbe sappo e ɗiɗi jewtaɗe ɗe foof kono kadi en bismima bandirɓe mbiɗen kala musidɗo so noddi alay saago haalana en toɓɓere nde ganduɗa ko hokkude ɗum walla waɗande ɗum nafoore kono kadi hol nafoore ɗe ko ɓeydande ɗum no hannirta ni nden noon bandirɓe musidɓe tedduɓe Timtimol FM capanɗe jeenayi e goho toɓɓere jeenayyi ko haalirde remoɓe awoɓe e aynaɓe kono ko haalirde ɓurde wattorde e goƴaji moon <hesitation> série 4 ko hande waynodiri e bandiraɓe ndn noon ko wiide bandirɓe musidɓe e 33 966 11 99

haalirde remoɓe awoɓe e aynaɓe Timtimol yalta yeeɓe koɗo tigui <hesitation> kono kadi en calmini G uji men ɗi ganduɗa ko darde mabɓe e série jawtuɗi ɗi ko darde fayodinde firtani noon série 4 ɓe daaraki hen darde fayodinde kono kadi e kala saaha eɓe ciftinore par ce que <hesitation> kamɓe hande o ko kamɓe gooni ambassadeur uji <hesitation> haalirde Timtimol FM fewde e population o surtout to banggue jewteɗe kono kadi to banggue <noise> <hesitation> groupe aji ɗi ha mbawae <hesitation> ɗuminade no hannirta ni nden noon mataw musidɗo ya garta ala ko bonnata kono en bismima bandiraɓe e 33 966 11 99 jam hiirema <noise> allo <noise> <noise> nden noon en beltanima musidɗo en jettimo en jarimo eɗen mbiya ya garta alako bonnata haalirde Timtimol FM ene bismi bandirɓe foof ene wertaniɓe leeso e yesso kono kadi ne wiyaɓe série 4 ko hande woni jofirde de nden jofirde nde ene yiiɗa bandiraɓe foof jeeye hen gam hollitde holko série o naafi ɗumen kono kadi hollitde holno jiiɗiri janggo e jaam jewteɗe jaara walla toɓɓe goɗɗe ɗe ganduɗa kadi yimɓeɓe ene jiiɗi yewte hen toɓɓe ɗe jewte no hannirta ni nden noon bandirɓe musidɓe tedduɓe en bismima en bertaniɓe leeso e yesso e 33 966 11 99 caggal nde enen foof holɓe ganduɗa ene ketti jewteɗe sappo e ɗiɗi ɗe foof nden noon mijoji mabɓe no mbinoɗen en calmini G uji ɗi foof saabu eɗen gandi groupe d' écoute communautaire ko kamɓe gooni guite gooni fofoof kono kadi kamɓene e kala saaha eɓe bisma no hannirta ni jam hiirema allo a hiire jaam <noise> alhamdulillh a ustat radio ma seeɗa <noise> nden noon en jetti musiɗɗo en jaarimo omo wawi ustude radio ngo seeɗa tan caggal ɗum o arta <hesitation> kadi eɗen mbiyaɓe ya garta alako bonnata yewtere men ɓamtare ndeema caggal nde ko hande série 4 a joofiri <hesitation> kadi en jetti jomiraɗo caggal nde eɗen gandi en mɓaɗi série 1 série 2 série 3 hanko série 4 kadi eɗen ñaagui nde jomiraɗo o hokkata en kattanɗe ha mbawen jokkude série ji ɗi no hannirta ni jaam hiiri seydi Sow alhamdulillah Sow ene wonda no feewi seydi Sow wallay no mabɓoji ɗi wallay ko noon ndeysan

wallay ko hande joofi e dow jaam

wallay holɗen

wallay ko gonga ndeysan

wallahi

wallay ndeysan

min wiima noon

wallay no ko no seydi Sow

wallahi

wallay ndeysan

wallay ko noon

ahamdulillah

<laughs> wallahi

wallay seydi Sow

yawuur <noise> nden noon en beltanima sokhna Faty Sow kanko o holliti série o foof o hettima ɗum kadi enen foof eɗen kettimo en gandi kadi omo hetti série <hesitation> ha tengti e aussi o haaliɗo henna toɓɓe kewɗe kono enen en gartat e état civil saabu eɗen gandi de yewtere nde waɗa ganduɗen ko haralleɓe humpitiɓe to banggue état civil kono kadi haalanɓe en janggo e jaam darde poɗɗen darade ha ballen ɓesguji men surtout enen eɗen gandi ɗo e diwan Matam ko diwan ɗaddiyankoɓe ɓe mbaɗi wasiya keeriɗo fewde e ɓen ɓe ganduɗa ko joom en galleji ɗannotoɓe tawa gacca joom suudu ma ko sowiɗo te enen foof eɗen gandi so debbo o jibini e dow jaam ma namde d' identité joom galle ma sowoni enen eɗen jaaha eɗen ɗanno tinno ɗen mbaɗen photocopie ji d' identité men goppi denɓe joom en cuuɗi ɗi ɗum ɗon foof ko wasiya e wallide cukalel guel janggo e jaam battane mum gurdam mum saabu sohna Faty haali eɗen gandi kala ɓiɗɗo jibinaɗo winditama e suudu état civil manam suudu <hesitation> mairie muɗum hankkadine o ɓiɗɗo andama naati e leydi ndi jeeyama e ɓiɓɓe leydi kono sowoni guel cuklel jibinama gule dañani juddu guel hankkadine hisetake e ɓiɓɓe leydi sahani janggo e jaam ko fayi arde ko jeeyaɗa e suɓotoɓe neɗɗo tumberema walla ni gardiɗo leydi ma nden noon mbiɗen ɓakke mahate ko guilay kecce kono kadi leggal ɓuccete ko guilay keccal